Yevu nyɔnu aɖe le dzodoƒe, nu bubuwo hã le dzodoƒe la, nu siawo ƒe ɖewoe nye agba, gati kple seƒoƒotsi si le kplɔ̃ dzi. Woŋlɔ nu ɖe agbalẽ vi dzi heklã ɖe gli ŋu.

Nyiɖegbe dɔwɔla eve aɖewo nɔ dɔwɔm le dziɖegbe ŋuse aɖe nu, nugo sinye amadede aŋtsiɖiɖi nɔ wóƒe megbe, woɖɔ dzɔkple ata wui eyɛ woɖɔ kuku yi

Ɖevi aɖewo le nusrɔ̃ƒe. Wonɔ nu srɔ̃m ku ɖe dzɔdzɔmeŋutinunya nu. Ɖevia siawo nye nyɔnuvi eve kple ŋutsuvi ɖeka. Woƒe nufiala nɔ wo gbɔ. Nufiala la nɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋu.

Ɖetugbui aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le atikutsetse kple detsiƒonu aɖewo ƒe ŋmuke. Atikutsetse siawo ƒe ɖewo nye atɔtɔ, peya kple bubuawo. Eye detsiƒonuwo ƒe ɖewoe nye tomato, atadi kple bubuawo.

Afɔku aɖe dzɔ ɖe moto kple gasɔ aɖe dome. Nyɔnu le ɖevi aɖe ɖe asi nɔ anyigba hele avi fam. Ŋutsu aɖe hã le dɔme kple klo ɖe asi le vevesese me.

Xɔtula etɔ̃ aɖewo le xɔtuƒe. Wɔme etɔ̃ woɖɔ kuku ke wo dometɔ ɖeka ɖo asiwui eye woƒe dɔwɔnu aɖe le egbɔ si ƒe amadede nye dzi.

ame aɖewo ƒoƒu ɖe goto le dɔwɔƒe aɖe wókatã wonye ŋutsuwo wóɖɔ kuku si ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi kple yi eye wɔmɛ atɔ wóle teƒe ɖeka

Woku watsɛ ɖe agba ʋi aɖe me. Abladzo tɔtɔe nɔ exa, lã le edzi, koklozi hã le edzi, supageti kple sabala tsotsoe hã nɔ edzi.

Ŋutsu andre aɖewo da xɔ tame. Wonɔ salor panel dem le xɔ la tame, ŋutsua ɖewo nɔ anyi eye ɖewo nɔ tsitre nu. Ŋutsu atɔ̃ ɖɔ kuku si ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe gota. Ɖewo nɔ lãmesẽ fefe wɔm ke bubuawo nɔ anyi ɖe zikpui dzi henɔ wokpɔm. Ame siwo le aboƒoƒe la wɔ nu do awu ʋi kple atakpui yibɔ

Ɖekakpui aɖe nɔ dɔgɔe me henɔ sola paneli wɔm le gbe aɖe dzi le. Batri aɖewo nɔ eƒe axadzi eye edo dziwui yibɔ kple atakpui yibɔ. Ŋutsu aɖe hã nɔ adzɔge.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi le klotsi nu, akaɖi aɖe nɔ enugɔ, enɔ akaɖia kpɔm, ɖevi aɖewo nɔ egbɔ, ɖewo le atsitre nu eye ɖewo nɔ anyi

Yevu ŋutsu kple nyɔnu aɖewo ƒoƒu ɖe xɔ me. Wonɔ dɔ wɔm le woƒe dɔwɔnuwo nu. Wo dometɔ aɖewo nɔ anyi eye ɖewo nɔ klotsinu ke bubuwo nɔ atsitre. Nugui aɖe nɔ kplɔ dzi si ƒe amadede nye gbemu kple dzi.

Nu vovovo aɖewo nɔ xɔ aɖe me. Nu siawo ƒe ɖewoe nye zikpui bɔbɔewo. Kplɔ aɖe nɔ xɔ la ƒe titina. Agbalẽ aɖe nɔ kplɔ la te eye atikutsetse aɖe hã nɔ agba me le kplɔ la dzi

Ŋutsuvi adre aɖewo nɔ anyi ɖe atrakpui aɖe dzi le gli aɖe ŋu. Ŋutsuvi ɖeka tsɔ kotoku ɖe asi. Afi si wonɔ la ƒoɖi.

Avɔ vovovowo nɔ avɔdzraƒe, avɔ sia ƒe ɖewo nye kɛtɛ vovovowo kple avɔ viwo sia. Wofa aŋe na kɛtɛawo. Nyɔnu aɖe mlɔ anyi ɖe avɔ la dzi hele nu kom.

Ŋutsu eve aɖewo le dɔwɔƒe aɖe. Wodo awu abɔlegbe si nye dzɔkpleata la, woɖɔ kuku ʋi. Ŋutsu ɖeka trɔ megbe de nɔvia si bɔbɔ nɔ klotsinu.

Wo le nu ƒom na ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. wodo awu abɔlegbe si nye dzɔ kple ata. Wo katã woɖɔ kuku. Wɔme eve le teƒe ɖeka eye kpɔtɔewo nɔ adzɔge.

Nyɔnu enyi aɖewo ƒo xlã sola paneli aɖe le gbe aɖe me. Nyɔnu siawo de asi asitɛme na wo nɔnɔewo hedo ɖe dzi. Nyɔnu siawo nye ameyibɔwo.

Ɖevi geɖe aɖewo le sukuxɔme. Ɖevi siawo nye ameyibɔwo ke yevu nyɔnuvi ɖeka nɔ wo dome. Ŋutsu aɖe hã nɔ mɔnu hele ɖevi siawo kpɔm.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Ame siawo nye nyɔnu etɔ̃ si kɔ ɖevi ɖe asi. Wole dɔnɔdzikpɔla aɖe gbɔ. Nyɔnu siawo tsi tsitre ɖe dɔnɔdzikpɔla ƒe ŋkume.

Ame geɖe aɖewo ƒoƒu ɖe ablɔ dzi. ame siawo do awu si ƒe amadede nye yibɔ. Wo dometɔ ɖeka tsɔ mɔƒonu aɖe ɖe asi hele nu ƒom ɖe eme.

Ame etɔ̃ aɖewo nɔ dɔ wɔmle dziɖegbekaɖi ŋuti. Woɖɔ dze kple ata si nye aŋutiɖiɖi. Woɖɔ kuku ʋi, woɖɔ gaŋkui eye woɖɔ asiwui hã.

Dzo bi xɔ aɖewo, dzo bi ŋu aɖewo hã. Teƒea te ɖe mɔdodo la ŋu. Dzotsiŋu hã le mɔ la to. Nukpɔlawo le adzɔge hele nu kpɔm.

Ame aɖewo nɔ afɔmɔ zɔ̃m tso afi aɖe yina fi bubu, ame siawo tsɔ woƒe bagiwo ɖe asi, ame bubu aɖewo nɔ atsi te le adzɔge na wo.

Ɖetugbi ene aɖewo ƒoƒu ɖe aƒeme. Wo dometɔ ɖeka bla ta ye ɖeka ya lé gagba ɖe asi eye ɖeka hã de asi gagba la me eye wonɔ nu kom.

Ŋutsu geɖe aɖewo nɔ demɔnstration wɔm le ablɔ dzi. Geɖe do awu yibɔ eye woɖɔ kuku dzi hã. Wo le woƒe aflaga ɖewo ɖe dzi si dzi nuŋɔŋlɔwo le.

Kpovitɔ aɖewo kple gaxɔmenɔla aɖewo nɔ gakpɔme. Kpovitɔawo do awu yibɔ kple kuku yibɔ. Gaxɔmenɔla ɖeka nɔ nu kplɔm eye bubu nɔ tsitrenu.

Woɖo afɔkpa vovovowo ɖe anyi. Asitutu nu hã nɔ aŋeme le afɔkpawo ƒe axadzi. Afɔkpa siawo ƒe amadede ɖewo nye; dzĩ, yibɔ, gbemu kple bubuawo.

Nuɖuɖu vovovo aɖewo nɔ kplɔ̃ aɖe dzi, nuɖuɖuawo nɔ agba ʋi aɖewo me, ɖevi la nɔ nuɖuɖu la dom na nutsu la. Nutsu la ɖɔ gaŋkui eye wòɖɔ nu ko.

Ŋu aɖe le gbememɔ tom. Ŋu sia kɔ yevuwo ɖe eme. Atiglinyi eve hã le gbe la me. Ɖeka nɔ ŋu la ƒe ŋgɔgbe ke vevelia le ŋu la ƒe megbe.

Awusatɔ geɖe aɖewo tsitre ɖe woƒe gbedoxɔ gã aɖe ƒe ŋkume. Geɖewo nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo sia. Eŋu etɔ̃ nɔ woƒe titina eye nyɔnu aɖe tsɔ nu ta eye ŋutsu aɖewo ɖɔ kuku.

….dzikpɔla aɖewo nɔ woƒe dodokpɔ xɔ la me. Wodo awu ʋiwo ɖe woƒe awuwo dzi. Ŋutsu ɖeka lé woƒe dɔwɔnu la ɖe asi eye amekpɔtɔewo do asi ɖe dɔwɔnu la gbɔ

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe nugo aɖe dzi. Sola panel kple ŋudzranu vovovowo nɔ kplɔ dzi kple anyigba sia le eƒe axawo dzi eye wo le dɔwɔnu aɖe ɖe asi.

Efo nutsuvi aɖe nɔ xɔme le anyigba enɔ fefefem kple éƒe fefe ʋu si nye kɛtɛkɛ la kusi aɖe nɔ emegbe eye ɖevila ɖo núkomo

Ya sesẽ aɖe ƒo eye wofɔ̃ amewo ƒe xɔawo, ati geɖe kaka ɖe anyigba, wɔyaka yibɔ aɖe hã nɔ anyigba. Ati aɖe kpɔtɔ nɔ tsitre nu le aƒe le me.

Yevu nyɔnu aɖe tsi tsitre ɖe goto, ameyibɔ nyɔnuvi aɖewo kplae, ŋutsuvi ɖeka nɔ woƒe nukume hetsɔ eƒe asiwo ƒo ƒu. Yevu la ɖɔ gaŋkui si ke ama ɖe ɖɔ nɛ wòbɔ.

Ŋursu aɖewo kple nyɔnu kple ɖevi aɖewo nɔ fefewɔƒe nɔ fefewɔm. Ŋutsu la da fefe kamera ɖe ɖevi la dzi eye ɖevi la nɔ nu kom ke nyɔnu la nɔ ɖevi la ƒe megbe.

Ame aɖewo nɔ woƒe atĩawuwo me, ɖewo nye ɖetugbiwo, ɖewo nye ɖekakpiwo. Ŋutsu aɖewo nɔ ʋuƒom eye ɖewo nɔ ɣe ɖum le xlãƒoƒome.

Yevu aaɖewo ƒoƒu ɖe goto. Yevu siawo nye nyɔnu kple ŋutsuwo. Yevuawo do awu abɔlegbe si ƒe amadede nye gbemu eye wo dometɔ ɖeka ƒe amadede ya nye dzi.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe mɔto si dze ŋgɔ mɔmemidzraƒe aɖe, ʋu eve nɔ wo megbe, ʋulawo ƒe amadede enye ɣi kple gbemu eye mototɔ aɖe hã nɔ woƒe ŋkume.

nutsuvi ene aɖewo wó geɖe tɔsisi aɖe me hele tsi kum, woametɔ̃ nɔ dɔgoe me eye ɖeka nɔ klotinu hele tsi la kum

Ɖetugbi aɖewo le zɔzɔm le ablɔ dzi. Wota avɔ eye wotsɔ dzonu de kɔ. Wotsɔ agba si wotsɔ atsiaŋe tsɔ ble la ɖe ta.

Ame atɔ̃ aɖewo nɔ ʋɔnuɖrɔƒe aɖe, ŋutsu ene nyɔnu ɖeka, ŋutsu etɔ̃ nɔ tsitre nu eye ŋutsu ɖeka nɔ anyi nɔƒe, tsinoglas nɔ eƒe ŋkume.